Amabaare gari omumaizi Kandi aharuguru y'amaizi hariho ebishaka ahamukono gwa buryo nahamukono gwa bumosho ahagati y'ebishaka harimu amabaare harimu nana amaizi.

Enyanja emeziremu ebinyaantsi hamwe n'emiti ahaseeri yayo hariyo omugongo gurimu amaju nana abantu.

Omukazi akwaitse entemere eijwireho ebinyobwa kandi enyuma yaayo hemereireyo omushaija ajwaire esaati erikwera.